Ekibuga, ekibuga kinhene kilimu omwala, omwala kilimu emotoka, kilimu amayumba, abantu bangi bali mu kibuga bali kutambula bali kusala omwala nga bava kunho bagya kule.

Abantu bemereire oghundhi asutaime, ghebali ghaligho eisubi ole yegemye ku muti. Onho asutaime ali kulya akati, onho agemye munkendhe ole emikono agizinze aliku nho bunhere, obukomo obu myufu, onho esaati ye eliku ekituli kundha avaire sapuli empale onho agigemye bwa bugeme agigemereire.

Akatale kanhenhe kalimu abantu. Kalimu emanvuuli nnhingi. Buli kika kya manvuuli kili mu katale. Mulimu abantu batyaime. Kumbali ele eliyo ebizimbe ebighanvu.

Olugo olw'ente. Mulimu ente, mulimu abasaadha. Omusaadha ali gema ente kugikuba kigwo. Onho agemye omwigo. Oluyi lule ele eliyo abantu abemeleile. Bataaku emiti, bagugililaku emiti kumbali.

Ekibira, ekibira ekimiti kiva enho ghansi kyagya paka ere kulusozi, olusozi kwonha lwonha lwidwile kibira miti mweere nh'eisubi.

Ennhandha nnhenhe, sayidi ele eli oti eliyo ebileri, sayidi ghano akasana kalikwakawo ghano ghansi, ele nnhandha, amaadhi kuno kumbali kwegabita, baataku olusengenge.

Enkembo etyeime eghumwiire, etyeime agho mubusubi subi agho nga einhuma gh'ekembo saidhyere eliyo oti nnhandha ayenga omusanha gulikwakayo elyagho etyeime elikwotaku kasanha.

Tulakita eli mu nnhimilo eyemeleile. Mu nnhimilo kumbali ele eliyo emiti mingi kibila. Eli okwo ku nnhimilo kumbali ku kibila. Mulimu eisubi. Eli fanhanha oti eidhye kulima.

baaluka akagali bataamu elangi edhikanhumisa, bataamu emyufu, bataamu eyakilagala, endhirugavu, endheru.

Abantu abasaadha bali ku bigaali, ku bigaali kuliku ebidhomola. Bali ku bigaali bemeleile, embeli eliyo emmotoka, kumbali kunho kuliku omuntu ayemeleile omukazi. Kumbali kule kuliku omusaadha ayemeleile. Emiti giiligho emberi ele nh'emiti egy'amasanhalaze giiligho, bali mu luguudho.

Ente enhenhe edhilina amaiga amanenhe edindhi dha bibayibayi, edindhi mmyufu, edindhi ndhirugavu dhili kulya isubi. Mulimu emiti dhilyagho dhili kwe yaya nga dhili kugya nga dhili kulya isubi nhe eyindhi endheru.

Abaana bali ghano bali ku nhumilwa, bali kuseka abato, abakulu bule buto bwenhe, onho avaire ekisaati kya kathungwa, ole avaire eyo bukuubo.

Endhuki, endhuki dhili kuva mu kiyumba kye badhizimbira mwe dhili kuva bwedhigya bwe dhilya bwe dhiila, ekiyumba kiliku omulyango.

Ekibuga kirimu abantu banhoo abakola edhigi, bali kukola edhigi onho atyaime kupiki piki, avaire enkofiira, batereku ebikofira kumitwe balyagho balikola byeibwe, balikola edhigi, obutundha.

Kanisa inhenhe bagyizimba bulungi amabaati mamyuufu eliku obweru enguudo dhinhilira obusubi babusaawa kumbali ere eliyo emiti

Abasaadha bali kugheesa. Bali kukola endhigi, bali kola amadhinisa, bali kola obutandha. Ghaligho ennhumba edh'eitaka dhigya kugwa. Ole ayemeleile agemye mu nkendhe, ole asutaime, banho bemeleile, ole yesiile ku madhinisa.

Omusaadha ali mu kibali ekibali kilimu amaadhi ali kugya kusimba mutyere, omutyere agusibyemu ya guta ghansi yesibye endhobe. Yesibye endhobe mu nkendhe ali kusimba mutyere mu kibali ali kutambula mule agemye omutyere nhi mule agemye omutyere.

Omukazi atyaime yebwikirire ataire ekigoye ekimyufu kwibega alikusika kabalagala mukalayi, kabalagala ali mukalayi egemye egyalo alikusika.

Katale ka menvu. Amenvu gali mu biibo. Ghaligho amabisi nh'amenvu. Amenvu gano ga bbogoya. Gali mu bbafu, ghaligho ekiti kyebatyamaku. Nh'ebiibo binho ebindhi babipanze ghansi, ebindhi babita ku mabaale, nh'ebindhi babita ku mbaawo, nh'amatooke gali awo.

Abasaadha bali kutambula balikusala bavaire ebikoti babese ebisawo. Balikusala ghaligho omwala kumbali ere eriyo olusozi nikumbali eno eriyo olusozi n'emiti miti alikusala agemye agaigo nga agemye ekithupa ekimmyufu n'ekisawo ekya yelo n'oghundhi avaire akakofira akammyufu n'ebbutusi.

Amaduuka. Amaduuka bagasiigaku, eidhuuka balisiigaku ekala ya bbulu. Omusaadha ayemeleile oghundhi atyaime. Eidhuuka lilimu ebintu bingi. Mulimu ekeleta, binzaali...

Ennhandha. Abantu bali ku nnhandha. Amaato. Ole ali mu lyato lili kutambula, ayemeleile. Omukazi abbedye omwana ali kutambula ghano kumbali. Amaato bagasibye agandhi gemeleile bwemelele. Kumbali ele ku maato eliyo eisubi.

Abantu bali kutambula bali kugya nga bali kulanga emotoka elimu abakazi abesibye ebintu ebyakilagala, ono alikughanhika emikono agemye ebbendera yagyisiba kumotaka yagyighanhika abantu bali kutambula nga bali kunhonheleza emotoka eyo nga eliku bendera nga elimu abantu abemeleire munda

Ebintu, ebintu bye basiiga basiiga omuntu nga ayemereire oghundhi ali makidhi oghundhi ayambaire, ghaligho adhungu ghale ghaigulu ghaligho edhungu ghona.

Nnandha aye lubalama lwa nhandha, enhanha kwebita kwe koma eti. Agabaale gali kumbali kuti gali oti gendha kugwa. Kuliku abantu, mu nnhandha munho mulimu abantu. Aye nga ebibaale binho ebili kumbali bili oti oba bimenhekamenheka ku!

Agasolo agavuvu gabili, gali kutambula mu kibila. Emiti emikalu, emiti emibisi, eisubi, gali kutambula gali kulya eisubi.

Endhuki, endhuki dhiri mukiyumba dhiri mukisasala kyadho dhiryomwo dhirikunhwa mubisi ghaligho obumuli dhigyaghale dhanhunhamuku omubisi dhaleta dhiri mukisasala.

Omusaadha ali mu kisaaghe nh'obwana obuto ali bwegesa obukodhyo bwe bakola nga bali kusamba omupiira, obwana buvaire esitokisi emmyufu nh'esaati mmyufu bwa vaala empale dha bbulu.

Abantu balighano. Omukazi ali kuba engoma onho ghanho atyaime, ayambaile enkofiira nhi sikaati ya bbulu nh'esaati endheru. Ele eliyo abali kukinha. Nga abaana bali kukinha. Bale ele bemeleile ele, eli oti eliyo eidhuuka ele yebemeleile. Ole abeese akasagho.

Enhandha amato gali mu nhandha ga tyaimemu abantu, abantu batyaime mu mato aye nga bagasibye bakali gasimbula, abakazi nha basaadha bemereire abandhi bemereire abandhi batyaime.

Omwiiga, omwiiga guli kukulukuta amaadhi gali kwidha paka enho, ghale ghaligho eisubi , kumbali kwo mwiiga kuliku emiti, gile ere gyonha miti akasanha Kali kwaaka aye ti'nho amayengo nha galimu, amayengo gali kukuba gali kukuba.

Ebimuli bili ghano bifanhanha bulungi, byandhavu bulungi, bilimu langi ya pinka, biliku obuntu bwa kyenvu webiri wa kilagala wafanhanha oti gha kilagala, birungi bifanhanha bulungi.

Omusaadha alisiringisa egaali alisala lugudho einhuma ere eriyo abalikukinha, eiduuka lirimu engoye, obwaana bemereire buli kulingira abali kukinha balisiringisa akagaali nha akakofiira ka "NUP".

Emiyembe, emiyembe gya doodo giliku elangi endhirugavu n'emmyufu n'obuntu obubaaku emiyembe bummyufu, ebukoola, obusaga...